Trano lehibe misy varavaram-pitaratra lehibe dia lehibe ary andry maromaro mitazona ilay trano; eny anelanelany dia misy olona maka sary sy zava-maniry maromaro. Misy sary vongana lehibe mitazona tehana eo anoloan'ilay trano.

Gazety iray mpivoaka isan'andro, mitondra ny lohateny hoe Inona no Vaovao : manana ny tarigetra manao hoe "Izay mahara-baovao, tia fandrosoana" ; ny vidiny dia dimanjato ariary ; ny laharany kosa, dimy ambin'ny folo sy dimanjato sy efatra arivo ; gazety izay nivoaka ny alakamisy fito amby roapolo jona, efatra amby roapolo sy roa arivo.